Paɣaba anahi n nyɛ bin chɛni soli ŋɔ zuɣu paɣaba ayi nyɛla bin ʒi kpalaŋ bihi ka binyɛra bɛ di puuni paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi bi nyaansi paɣa yino nyɛla ŋun yɛ liiga dozim ka chɛ n gbubi katawiya o nuuni paɣa bɛ o luɣuli ni yɛ liiga ʒiɛhi ka piri namdi muna din nyɛ zaɣ piɛlli ka ʒi gbambili zaɣ dozim o zuɣu ni

Paɣa ŋun ningbuni kom nyɛ zaɣ tankpaɣu nyɛla ŋun ʒi kuɣu bili zuɣu o ʒimi baɣa dikpuni jila ka yɛ chinchin niɛma ka zali teebuli o tooni ka zaŋ silba tahapoŋ tam ka zaŋ chɛrigi pa gbambili piɛlli zuɣu o luɣuli zuɣu kurifooti nyɛla din ʒɛya ka sala bɛ dinni ka duɣu tam dizuɣu

Tumtumdibi niŋ nimmohi tumdi bi tuma ka zali bi tuma maʒini doo kuriya ka gbubi soobuli n toori tandi ka paapu nyɛ din gari ka ko biɛri bɛ boɣini ka bidib bili yino nyɛ ŋun ʒɛ maʒini ŋo gbuni n yɛ liiga zaɣ vakaɣili ka zaɣ dozim gabisili

Palli zuɣu gamo nyɛla din niŋ ka kpukpali tihi ni yili waɣala nyɛ din ʒɛ katiŋa ka loori gba nyɛ din ʒɛya loori sabinli ka di puni yooi yɛliya chɛchɛ buɣum nyɛla din lu n do tiŋa ka chɛchɛ gba nyɛ din doya ka paɣa ʒiya ka gbubi bia ka doo ʒɛya ka gbubi nuchɛ baŋ n yaaro Anfooni

Namda nim din ka kanli nyɛla din yiliya ka di kama nyɛ balibu balibu shɛŋa nyɛ zaɣ vakaɣa shɛŋa zaɣ dozima shɛŋa zaɣ nuɣso n ti pahi zaɣ piɛla ni zaɣ sabila di luɣuli zuɣu binchɛriti nyɛla din paaki paaki paya n kpabi bɛ roba nim ni

Dundɔŋ puuni silmiin paɣa nyɛla ŋun ʒi dikpuni gbuni ka sabbu sabi pa dizuɣu o bi bob bobgi o zuɣu ni ka chɛ n kpa ninkpari sabinli n yɛ liiga piɛlli ka di boɣari ni garisi zaɣ sabila Bipuɣunsi anu nyɛla bin guuna ti gbaagi o ka bidib bili yino ʒɛya ka bi piri namda

Dundoŋ puuni paɣa nyɛla ŋun ʒi dikpuni jila gbuni o ʒila kuɣu bili zuɣu ka yɛ chinchin niɛma din gabisi zaɣ nuɣso ti pahi zaŋ vakaɣali ni zaɣ dozim o tooni teebuli ʒɛmi ka kuriga ʒɛ di loŋni ka o zali kurifooti ka niŋ buɣum ni sala pa dizuɣu ka zaŋ duɣu tam dinni

Salin gbiribi biɛla salin boɣani bi zaa sa nyɛla bin gabisi bayaɣari yino nyɛla ŋun ʒi katiŋ ha n lihiriba n yɛ sitiri piɛla ka nyaɣa baaji sabinli tihi ni mori nyɛla din ko n giliba ka paapu nim nyɛ din zo n gili boɣa ŋo ni

Namda nim balibu balibu din kama nyɛ zaɣ tankpaɣu ka di zuɣusaa nyɛ kala balibu shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla shɛŋa zaɣ ʒiɛhi shɛŋa zaɣ dozim shɛŋa zaɣ vakaɣa n ti pahi zaɣ nuɣso nima bi luɣuli zuɣu binchɛriti nyɛla din kpabi kpabi pa taba ka katawiya din kama nyɛ zaɣ dozim to n yiliya

Palli zuɣu sarati paɣa nyɛla ŋun yɛ liiga boɣa bihi ka niŋ suhusaɣangu pam ka bibil nyɛ ŋun pa o zuɣu ka yɛ sitirli din nyɛ zaɣ piɛlli ka so jinjɛm ʒiɛ bidibbili nyɛla ŋun kuriya yɛ liiga dozim ka so jinjɛm zaɣ nuɣso ka chɛchɛ buɣum nyɛ din do bi luɣuli n ti pahi chɛchɛ

Paɣa ŋun nyɛ Gbanpiɛli nira nyɛla ŋun ʒɛ dundoli ni ka di kama nyɛ zaɣ sabinli ka bidibsi ti pahi bipuɣunsi la ka niŋ suhupiɛlli ka yiɣiri nyaɣaro bidib bili nyɛla ŋun bi piri namda ka zaŋ o nuhi ayi tabili taba n zaŋli gohi o teenga silmiin paɣa ŋɔ nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka chɛ n kpa ninkpari sabinli

Du duɣugu shee paɣa nyɛla ŋun la la musi ka o nyin piɛla yina o gbubila dirigu o nudirigu nuuni ka gbubi kopu o nuzaa nuuni n so jinjɛm zaɣ ʒiɛ ka yɛ liiga zaɣ vakaɣili ka vari nyɛ din tabtab ŋmani bihi ni n tam bin zuɣu ka dikpuni piɛlli nyɛ din biɛni ka bi zaŋ chɛriti yiliyilli